Daani n bɔŋɔ namda balibu balibu nyɛla din shɛbi shɛbi taba namda balibu balibu maa zooya pam namda maa nyaanga anbirɛla nyɛla din ʒɛya di nyɛla zaɣ dozim anbirɛla maa gbuni ka namda nim nyɛ din yiliya

Salin boɣali ni n boŋo paɣaba mini dabba nyɛla ban bɛ salin boɣali maa ni paɣaba maa shab biɛla boɣali maa ni bi biɛla kom puuni ka zaŋ gbambihi n taɣali koma maa puuni yino gbubila ŋmani n toori kom niŋdi gbambili maa ni ka yino paɣaba maa puuni yino yɛla liiga ʒiɛ ka zaŋ bini bob o zuɣu paɣaba maa so ʒɛla duli maa o sola chinchin ʒiɛ

Karim duu n boŋo karim maa duu maa puuni niraba nyɛla ban galisi pam paɣaba mini dabba bi ʒila kuŋusi zuɣu ka teebuli nyɛdin tam bi tooni labtop nim nyɛla din tamtam bi shab tooni buku nim nyɛla din panpa teebuli maa zuɣu Paɣa nyɛla ŋun ʒɛ bilak bood gbuni ka yɛ liiga sabinli bilak bood maa nyɛla zaɣ piɛlli

Duu puuni n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒi duu maa puuni ka labtop nim tam teebuli zuɣu o tooni teebuli maa zuɣu buku nyɛla din paya paɣa maa yɛla liiga sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu duu maa nyɛla gilaas duu

Kuligi soli n boŋo paɣaba nyɛla ban doli soli maa ka ʒi siliba taha bihi di zaa nyɛla zaɣ yinsi paɣaba maa so nyɛla ŋun kaɣa lihina o sola chinchini ka zaɣ ʒiɛ booi booi dinni ka zaɣ vakaɣali nyɛ din booi paɣaba maa puuni so yɛla liiga yɛlo ka tabi o shee ʒiya

Daani n boŋo daa maa puuni zama nyɛla din galisi pam zama maa puuni shab ʒiya ka zaŋ teebuli zali bi tooni kpakpa nyɛla din pa teebuli maa zuɣu anbirɛla nyɛla din bɛ kpakpa maa gbuni so n chɛni ka pili zipili piɛlli ka gbubi foon dozim loori piɛlli nyɛla din tam palli zuɣu yili karili nyɛla din ʒɛ n miri palli maa

Boɣali ni n boŋo boɣali maa puuni lora nim nyɛla ban bɛ boɣali maa puuni lora ʒiɛhi ayi n nyɛba biɛni latapila nyɛla ŋun toori tankpaɣu niŋdi loori yino puuni o tooi pali yino maa ka yino maa na ʒɛya ka o toori niŋdi o puuni katapila maa nyɛla zaɣ dozim

Daani n boŋo niraba nyɛla ban galisi daa maa puuni pam paɣaba mini dabba paɣaba nyɛla ban bɛ tooni ka paɣa so gbubi bia bia maa yɛla liiga paɣa maa gba yɛla liiga piɛlli teebuli zuɣu binwila nyɛla din panpaya naanzuu nyɛla din pa teebuli zuɣu kodu nyɛla din pa teebuli zuɣu

Paɣaba ata n chɛni ŋɔ ka tuhi paɣa yino soli paɣaba ayi nyɛla ban ʒi kpalaŋa ka yino ʒi gbambila paɣaba ata maa kpabila bihi ka yino gbubo kpalaŋa paɣaba ata maa puuni so kpabila bia ka chinchin maa nyɛ chinchin ʒiɛ ka so yɛ liiga ʒiɛ ka di nyɛ boɣa waɣala

Sitoo ni n boŋo so nyɛla ŋun ʒɛ sitoo maa puuni ka da kolba nim nyɛ din bɛ gbambili ni gbambili maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ŋun ʒɛya maa o zaŋla liiga pa o boɣu liiga maa nyɛla liiga dozim ka piri namda ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ o nuuni